Ha issippe shiiqi eqida gamo asati betishe de'eosona eti bulukko mayidaynne gamo duguza shurabenne sure mayidati betetes guye bagara kushe bolla micida asati betosona sinthe bagan xanbaro oykidayti betetes

Ha sinthe baggara naa ba7ada hemettiza macashiya beettashe dawus. guye baggaraka harati sharbe maydaytinne dumma dumma duuna bolla kushe wothida aayetinne gashe nayti issippe shiqidi eqqidoossona. eta guye baggara mithatinne birdati beettoson.

He naythikka zo7o shuraabe mayidi ya baggaarakka masqale malaathay de7ido shuraabe mayidi de7iyagethi beeththoosona; ethappe sinththa baggerakka cilila wozaamo bolla de7iza haylandera haaththay de7izayssi dabththareera iskiribtho oykkida asathi uththidi de7oosona;may7idikka sinththe xeelleethes.

Hegi doktoreti booththa ma 'idaytinne booththa gawoneka mayidi dizayti bootha bandara kushe bolla oyqqidaytinne huduna tuccidaytinne guye baggara itupheya bandaray eqqidayssa sinthan eqqidi kushe denthidi diiyoossona.

dagedi atto matikka she gidi jachchi mitha kushenaykidi bodu la gido katha dabdizaytikka beettishe doosanalan gerakka maaritana shigi ekkidayti beettosuna iita wuelekka ekidamethinne mithaythe beettis

sinthe baggara gama dungusa xillatay deiyassa mayda bootha qamise maydaytinne lanqe baggara deyiyarakka siloy qoodhe bolla dungusa foota kachchidaynne ara baggara de'ayti melawotidayti dugusanayta xarape bollakka shaanjaynne iskiruftu dabtaribeti

asinthe bagga oyde bolla uttida poolise beettishe des i mayda mayoykka buuththa suurinne booththa kootey mayides iza lanqe rakka deizadaro oydeti de7osona iza guye baggarakka salo mana mayda poolisey beettes lanqe baggara haaththey hayllanderabee

Agi bollara bettishe gedekasimidi akasimidi keesettida daro geethati bettishe deosana mithan garsho danka keexetti daytinne lalangera daro wooratinne mithati langera bettishe de'os.

Hagi gamo wuthatidi sinthe baggara deyati gamo dunguza may'o mayidaytinne kushe bolla eetikka gundale oykidaytinne hara kushezanka xambaro oykkida guye baggarakka isiti gamo maahi may'o mayida.

Hayti sintha bagara zoko zari utidayti qaey masqale shurabe mayidaytinne sintha bagara ha simi utidayti eta sinthan haylandera hatheynne daptarey isskibirtoy dizayti sinthe bagara utidi ufayetishe de'osona

Hagge oyidde bolla uththida asatikka sinthe bagara na'u hayilandera woththidi dabtarera issikibirtora oyikidi masitawesha xafidayitanne guye bagara oyidde bolla issi malla oydde bolla uththida asati sibisebba bolla de'osona.

Hageti sinthan bagara utizaytida booththa mayida tamareti qodhera bolla qa izeti hashu hiya xufe qodhera bola wotizayitinne eta xaraphe bolla qase botara zoo'ora walaka gidida sam bolla abebayine dumma dumma silketi de'oosona.

Haggeyi gammon bullukko mayidda attumayika oyidde bolla uttidi bettes iza sinththerakka gammo dunguzza qobe nne gammo dunguzza kotte mayidda bollaraka boththa affela mayidayiti eqqidi bettosona etappe issoyi xambbaro oyqqides.

daro asati issi bollashi kiya tomatinne mudati giddo geledi keeththa bersen booththa oyde bolla utti diibetu usona fiita langelakan skeeftora dawtarera oykki daytinne xaafishinne woy isheexinthe bakka xeelleshe gumumakkara kadua

Hage dumma mayo mayda asati gde simidi xeelizaytikka iskibiritonne dawutare kushe bolla oqidayti booththa oyde bolla uttidayti sinthe baga sabasabetishene woyayayetshe doosona.

ha lanqe bollabeettiza asatikka istife deyzayti xaraphe bolla deyiza garo dengoza pooxayinne ha xaraphe bolla deyiza daabbo maanayhulekka lanqera deyzayti gammo dungoza maydaytinne dumma dumma may7o maydayti issi bolla kushe histonka daabbo qanxeshedoa

Hageey hi sinthe baggara beettiza gamodun gozashu rabi ma yidatinne ubba bolla qofe aathi daasatenne geyta giddofekama yuunayti guhi baggara uttiletinne sinthe baggara ita sinthan xaraphera awuraayde izayssi duho oosonalana

doktora awe ahamade itoophiya mangistekka lanqe bolla uttidi dee'es iya lanqerakka deeya daro asati gannafes adeggaso wode bolla uttidi de'osona izikka tamarsa mangida daro ooshata zaarishe dee'es

Ha gee gee baggara booththa oede bolla ottida aawaykka beetti hedes iikka huge bolla booththa qofe woykko musili mee ammaliza qofe aaththidaynne kushe bolla booththa maygirapoone oykkiday i may'da mayoykka salo mala koote mayides gittora booththa shurabe beette.

Hagee sinththen uththi beethtizaykka kushe bolla booththa maygraapoone oykkidaynne booththa shuuraabe mayidi kareththa oyde bolla haa simmidi uththida aththumay beeththidi de7ees; iza sinththankka iza silkeenne lanqqera dabththaree a sinththan de7ees.

hagee issi bolla shiiqidi deya asati beettosona etika kushe duuna bolla woththidaynne dumma dumma daftare oykki di xaafizaynne ezigizay sinthe wagga xeelizay giidi uttidisibsaba bolla de7oosona booththa oyde bolla

Ha sinththe baggara diza kareththa shaashe qachchiza maccassiya miicashe betay gede bash de7awus. Izi bllaraka de7iza goye bagaraka de7iza qeeri atuma na7aykka miiccishe de7iza zokko bollan ba7etida na7ay booththa shrbbera ba7etidi de7eeslanqqen.

Ha sintha baggaara de7iza addeykka gamo dunguza shuraabe ma7idaynne ayfe bolla manaxire oothiday beetishe dees. Gedebagarakka qorqqoro de7izay beettishe de7ees. Izikka sinthe simmidi haasa7ishe de7ees.

Liinuwappe dadeththida woykko booththaa apalaa mayuwa mayida aththumanne maccatikka issippe de7oosona; ethi keeththaa giddon de7oosona; banththa kushe isso issuwaara oykeththiuththidosona.

Hagi beettis aykide baggarakka issi ollan eelida haaththay beettishe deees lanqiya baggarakka mithatinne maatati de7osona maata lanqerakka duge baggara de iza booththa ogetikka beettishe de7esona iza ta lanqerakka haaththay duge simmi eeli

ha ayira aworanne nam7u attoma naytara de yhaaso biddon xizayti baasa wolqa bolla sinthe baggan uttidi kathan gishe doossana yaayakka gani baggara uttanadawus sinta lanqen orotoynne bolla baggara ikatidas

Biithafe oosettida jazba bollakka gidera ha simmidinne haaththa giddoiimizaytinne haaththa giddofe silba bolla ekkinettinne haaththa giddofe mole gurch kissayti beyttishe di osuna hani baggara gela.

Sinthe baggara beettiza booththa saane bolla deiza qumaykka bettishe dees hagi qumaykka solloynne qanxettidi naam7u baggara gede baggara deees giddonka asho kaxidaynne asho kaxonna asho kitufoy bei..

afahaaruttidabandishayinne laanke bolla dehiza soora agarethara kana dora walaga masaborka olla beettishedeiswi bakkara daro buutha sineti tuktisini beettosona lankera birata saaneti beettiittes

Ha sinthe guye maaran sinthe simmi salama wisalpe keydi biza asati beettishe doossona eta sinthe baggara dezaytikka dunguziza maydaytinne dumma dummako xaafila maydaytikka doosona kushe bolla booththa bandera oyqqidi bishe de'eette.

Diwiti aykay wiitta bolla toketida adussa woeshe ti beetosana go7eshey daro go7as go7esay wodenka bedam kooyetishe dees weeshe go7aykka essino birda burdala sinne hayjeme nawi oydeta medhana sinne qarsa kaarxanas go7eshe dees.

Daro asati hahizaynne gede bizaayyan xila oykqa dayiza indaka dawus giddora lanqeraqinne kaametikka haabizayssinne gede simmibiza kaameti beettishe de'oosona lanqera dere asa qorqorotinne gede baggara diza mithatinne zambabati beettosona.

cago nayakka sinthe baggan icha daawuse egi iska kacce sintsenkeees iipe goye bagganka woratinne shuchchati gede baggara deoosona lanqe baggara iska booththa bulla gidida galba bolla dees

haጌይ aayeti laxa naa may7idaytinne huphe bolla sha sheeqachida ahayti naa idimmidaytinne musilime malazayti issife gade bolla shiiqidi uttidi de7oo suna eetikka wolqa dhayidaytinne oso dhaydetti baggati kushe kesside

sinthe baggara uttida nam7u asati beettishe du7oosona karetha koote maydenne giddorakka booththa shaa mize mayda attumay beettehees ha baggarakka issi madashia huphera hu numidarakkaykka karetha qamisenne koodhe bollachi lilo pootha maydara beettashe da uttidide

aasintsen beettizaa nam7u asati beettishe deettes eetikka istoyakka eizaapey booththa mayoomay daaranne qodhe bolla baajje qachchidara beettawusiyak bolla sharbe kachchadus ikka booththa mayoomay qoodhe bolla baaje dee sanca woyqqida

Hani bagara utiday Tophphiya kawo dokter Abiy Ahimederanne lanqera de'iyaysika kare dere asa; nam'ta lanqenka bandiray de'es; Tophphiya bandirayka kare dere abebay issi bolla de'ishe betees; gede baggara maxafey de'di ooso naytara a bolla ushshatika utida.

Yelaga aththumathikka sinththa bagga maygiraphoone sinththen uththida ethi de7oosona; eethappekka daro maygraphoonee sinththa baggan eqqi 7uththidi de7ees; ethappe issoykka maygraphoone sinththan ziqqi giidi haasa7ishee de7ees; lanqqe baggarakka ethoophphiya banddiraynne dumma dumma siilethi beeththees.

ha gi sinthe baggara beettiza nam7u uttida asati beettosona hitappekka yssino sinthan nam7uppe bolla maykeykka iza sinthan de7es sizikka manatxirey ayfe bolla nam7ati woththidossona iza sinthe baggara deizayssa sinthan daftarenne iskiriftoy dees

Hagey tiktoke geetetiyayka tiktoke gussay daro asay bidiyo be medhida bidiyo qanthan qantha melikte aathanas taqametiyanne daro bidiyota qantha qanxidi yedizayssa gidees haapeka asay xeelanas go'etes.

sinthe baggan eqqida attumaykka booththa koote mayde giddora zo'o shuraabe maydeyi mayke oykqida addey sinthe baggara haasysishe dees guye baggara izappeka hara asati beettosona lanqera mithatinne gorati beettishe dee'ettes

ha sinthe baggara beettiza daro woratinne dhoqande iza mithatikka beettishe doossona ha dugge baggara kowobeechchizayssi gashe maatati beettiso deettes giddo baggarakka deiza xuuntha oge woykko baasay beettiso deeiza bollarakka gedebe

Haa wendebeni geetettiza massarayka carko waara biittaka kashesh diedii kotariza oykko carko qoture geeshis hayssa gidishin lanqe bakaraga cirilo7o maazatinni daro mithati issi bolla haho nahon bettishi do

Hagey beettizaykka biitta yssi bolla shiqiday beettishe dees lanqe baggarakka deeza korkorosinne daro keeththati beettosona bollarakka pooley mawuraate oyqqiday pooley bolla deza mawuraate shuumaykka beettishe dees lanqerakka asay eqqides

ibi daro mabarate wuridinne bolla baggara daro haraso biza mabarateta tookkidayti de7osana hiita lanqerakka giita birata poole beetishe de7es pude bagaraka misada bettes duge bagara qasse girgiday keeththaen

A maburati puuleyki tayynne gasheykka sinte waggara deishe dees ha bulakka maburati shuhoy bollanka koydaso maburati duunnasoka haappika aho so bishe deeessi ta gede waggara hadeya ahoodere baana dandayeesha wozaaa.

Hage sintha bagara de'aysi maccathinne attumathi issippe shiqidi shupo qachishishinne gigisishe de'aythi bethoson. Etta gede bagar lanqen mithaynnenkeththayi dizaysi bethes ketheka do'a dizaynne Gorda dizayssi bethossona.

gi aaway huphe wulakka gadal dhoo kopfe wossidaynne cililo shurafe may7iday beettes haa gide baggarakkadaroti haathhtha efidiy oroto giddo qolizaytinne eta danka qopfe salo maliya qopfenne araha xililo mayao may7idayti eqqido

kehippe daro asati sintthhe baggan Marara uttidi de'ossona etikka maddabara oykkidaytinne jarkkane kushshen oykkidi bettosona duma duma laxxana mayidayitinne sintha baggara gisteyinne zayitey dorretiday bettes.

Ha sinthe baggara komputere sinthan uttida daro asati beettishe de'osona. Etasika dumma dumma asataska dumma dumma komputerey issuwaska issuwa komputerey sintha baggan eeta sinthan dabitarey,luuke ,iskirbitoyi,dumma cililo zo'o gidida issi beettishe doos.

qeeri attuma naykka shancazokko bolla bayidey kuforstoone lanqera hammutti hibishe dees ea gudere baggara akadeya oyde bolla saanera haaththe ooththa iqamecizaaranne guye bolla wula bolla eqqida macanaya beetta shiedaus lanqen

Hage lanqen de'a kopoistoone bolla shiqida mithay beetti she dees mitha sinthe baggarakka deya katha keeththay beettishe dees katha keeththan daro oydetinne dumma dumma xarabeti beytosona issi baggarakka yancila garsan oydati beette.

Hagee guzgaazee gozogoththida keeththaa lanqqera dumma dumma kaththa keeththan de7iya oydethinne duge baggara xaraphethi diza eethid de7oosona; eethappe gede baggarakka wode ababathi darothi shiiqidi issi bolla bollankka magarajjaynne dumma dumma qalamethi de7ees.

Ye goshshee maabaraa de7iza heegethikka maashinera gade goyanas ehidi essiza maashine woykko kaamera biththaa goyanas ethi ehidi essidosona; buucciday kaamee woykko goyizey kaamee gididayssa zamanawi iqatha bessoosona.

hagi macashiya sinthe baggara diyabootha shurabenne karetha sorey gixi daara iyakka agiya iskanekko hagara cigo dandayeta giza xuufey sinthendiyayssa bessashe iqa koydaso kasonne zaadiso dizaaso efo dandawos gizayssa bessees

inte baggara diza karetha oydeynne karetha zaraphe beitesie lanqe diishera oosettidayssa giddo ababaytoketidaynne gashe mithati gede hadenqera de7osona lanqi gede baggaraka magarajay bettishe deeseenee

yiwit sinthe bagara guuyera booththinne sinthe bakara zoo gidida motere waykina ekkona utohate kaamey deiseza lankerakka gere asati daroa oyde bollara puderanne dogira kidi ottidi de'oossana

Hagiye keeththa shuchcha girkida bolla beettizayssi maskoote lanqen deiza salame katha keeththa geetettizayssi beettishe deessa bollaka dumma dumma kaththa qommoti laxafeti de7oosona izappeka koydayssa maanaw dandayizayss.

Ha issife shiiqidi uttida attumati beettishe de'osona eetikka dumma dumma may'o maydatinne itappe corati booththa may'o maydati shiiqidi uttidi de'osona eeta sinthenka shiiqida saanera biza kathaynne ushshatinne dumma dumma ushshati beettos

Ha polisey eqqidizay beettishe dees ikka aaththida cama karethanne sure maydayssinne salo maliza sure maydayssi bolla baggara qasse zo7okkote maydayssi hasimudi eqqideyzas ka qoodhey beettenna eguye baggara maatatibe.

Ki hissife sheqidaza oomayda daro poolisiti qoofe wuthidaytinne lanqe wakara diiza macatinne attoma dere hasati shieqido sanagiddo makara deyza mako mokinay birshekidawunko dumma dummashunuti gali bolla deette.

Guye baggara zoo kotenne kareththa surenne kareththa qoppe huphe bola wothidayitinne sinththe baggara wotadara mayo mayidi issi pederale mayo mayidanne karetha ambasadere issippe shiqi eqidisona

sinthe baggara beettiza daro asati beettishe de7oosona eetika lanqera dizayssi karetha maydaytinne dumma dumma waayo maydayti issife eqqidi de7oosona eetikka hospitale giddon betettes ayfe golla manaxira ooththidaytinne girgida rangen xoofebee

Hage kareththa baasay beeththizayssikka de7ees; iza lanqqerakka gede baggara daro keeththathinne basathi hamuththizaythi beeththoosona; sinththe baggarakka beeththizayssi wogga kaamee bollara booththa gididay haa siimmidi yishee de7ees.

Ha shuchchara keexxettida keeththey beettifeede hiza boldanka bolla dhoqu giidi de izaafoqe bolla dezamaskotetinne dumma dummakke filati duossuna guy wiggara mithatinne berdati beetto sona lanqenka he gan asata keeththae

ha nam7u attumatikka eqqidayti beettetes ha baggara dizay tukke mala shuraabi maydays sinne qoode bunna malatxire wothidenne kushen sirge oykqiday beettes iza lanqera deyfayssikka hara mala may7o maydikka kushe qanxhe bolla wuththide sinne guye baggara mithati beetes

egi yeththo asatika koshen poolise may7o oykida machasoynne lankeraka hude baggara deya tumaykka poolise yejjalila mayo mayidayyssi dees gu7e baggara keetette woona keeththay beittishe dees lanke baggarakka daro diisheti doosa

Hagee nam7u asathinne sinththe baggara yiza musulumiya ammaniza woykko gabare mayido bolla shaashe qachchida aththumaynne awukko booththa shemize mayiza aththumay haa simmidi daraja bolla wodhdhishee beeththeeththes; guye baggarakka hara asathi duge yishe de7oosona.

egi beettiya malaliya koolistono gere sinsadi eekka shucha raakki xitxida lokka kietxeti beettifetoosona geeta sinte gekerakka poolimi bolara moroa de shoowe loqu giidimi betis xanxira maatatti doosona

ha shuchchara prozektida oge lankende iyayssi zo7o korkorotinne daro zoo garkoroti kannara xalera biitto sonna iza giddo wakkan aasisiyo zeero midhitidayssa lanken deya nam7u farazoygede haasami misili beettis

hage shuchchara keexetida keeththaykka daro kilasetinne daro darajati de7iyayssi de7oosana he a sinthe baggarakka asati gede ha hamotosona lanqe baggara baasafi heni baggan ababaynne xide mithay beettishe de7ees.

Ha sinththe baggara beeththida galal7o sure gixxidanne booththa shuraabe mayida macca na7iya beeththashe de7awus; iyakka oyde bolla uththada de7awus; izi lanqqen de7iza asathikka suuththe duqqashe kusheppe dawus; izi kushenkka haylanddera haaththay beeththees.

Hagee sintha baggara oyde bolla utturi beettiza attumaykka i nam7u biradhe ha zaari beettizayssi izikka suutha laggasishe deees oyde geeza baggarakka suutha laggasite giza xuufe betti

Tamare keththappe ke'izanne gelizza asati de'osona he lanqera de'za tamare keththasi girgidda si'elenne daro mishshi alaniqen de'es giddorakka miththathinne qorqoro keththathi beththishe de'osona tamareti tamarizza klassekka bettes.

Ha sinte bagara beittiza bootha mayda doktorenne lanqe bagkara de'iya macasayanne iza lanqen deezayssi attomayka gididi hedzsati issippe warageeta oykki duoso na'ata sinsanka daabo bolla mashshay eqqidi beettishe de'es

Isi fe sheqi eqqida hagati beettish doosona etikka shuchcharo keexettida keeththa girkida garsen uttireytinne girkida bollati elotidayti beidosona gide sinthey agaraka qiyari nawinne duyalizay bollay bettishi dees

ha akime keeththan de'izaa bootha gawone mayda doktorekka beettishe dees iza lanqenka dhaleti pude madardara bolla daradarettizayti beettishe de7oosona iza sinthe baggarakka xaraphey bolla izi egidason haleykka dees

hagi macashiyaka hiithe bolla ichadiyara beettashi dawus izakka mayray booththaranne zo7ora walaka fuuxa ma yaadanne hubu bollakka bootha ishgee ashshagetida rishara ashshagettada ichalashe kufe bollafe dhoqo gabe awa

qoodhe bolla gamo dunguza sharbiya aaththidaytinne dumma dumma mayo mayidayti ha xaraphe bolla de'iza salo maliya maggarajja bolla uttidayti ite iskirftonne daftare oyqqidi be silki ka xaraphe bolla uthidayti haynandera haaththe izdasintantiteyti beettos

hakitikka sinthe baggara booththa gawune ma7idi eqqidaytinne eetappe namatikka kushe bolla biqaka oykkidi eqqida mushin hasatiida oossna eeta guye baggara deya gakeme keethayi beetishi dees

inthe baggara beettiza macasaya eqqati hara beitta su dawus izakka zo7o ushamanne zo7o izaywe sharbe mayada aratikka uttideyti bettishi deettes inthe baggara daase giddon wargeta oykkidi uttidaytinne guye baggara eqqidayti doosa

Aa akime keeththan icchida iithe bolla deya issi harkanjhiya biitta harkanjhi dankerakka daro asati gede hawa shi kidi ekki daro sana silkeetan usaytinni duuna tuttidayti deettes ita bolla gulkoose micciza mithi dees.

ha caala aaway sinthe baggara ha simmidi beettishe deesikka gode bolla gaabe wuthidaynne darotiza guyera dizayti dooso na7eti ayfe sakitidaytikka beettishe deese ayfe bollakka ussi xeetanne uspuntamman laapuninne issi xeetan uspuntamman usupun gizay xuufe

Hage qeeri naayti nam'ikka gedera haara beettosona. Hagekka yeletishi issoy medhoyikka nam'a shaakidi yelettiday beettishe dees. Lanqerakka de'iyaarakka mule sinthe baqaney ezigidi giigishshe beettes.sagi uffayisoonera giigaa.

Sintha bagara daro asati eqidayti detese eqidayta sintha uttidaytine etappe issay kerenche oykiday betishe des manaxire athidaynne shashe qachida asati detes guye bagara abebayne sintha bagara daro toketida mishiy betes

Ha sinthe baggara daro asati ha sinthe simmidi issi taraphe bolla madadara uttida asati beettosona eetika qobe qoodhen dugguza sharbe qachidoosona eeta lanqera haylandera haaththenne eeti oyqqiza masawosha daftare iskirftoy dees.

Hagi sinthe waggan beettiya kushe idimmidi eqqida addetinni dumma dumma mayo mayidinne sinthe simmidi eqqidaddeti guye baggara booththa daasi sinthan eqqidido7osona eeta guye baggarakka mithinne gita mithatinne gashe woorati beettosonna.

Hagiti siinththe baggan de'iya asatikka gammo dunguza pooxa qoodhe bolla wosthidaytinne malaxire ayfe bolla aaththida dumma dumma asati issife shiiqidi eqqidosona issoy sinthe baggara eqqides harati guyen sinthe maarara eqqidoosa

Dunguza shaarbe qoodhe bolla mayda daro asati maaran eqqidi de'osona hmacakinne attumati issi keeththa giddon eqqidi issife haasayishe de'osona eeta danqeraka doqa shuchchara keexettida keeththa bolla sinten eqqidettes.

Hagi macasiyakka qeeri nayo kubbayara illawushashe de7awus elan qeerakka gide baggara uttida macasiyaka beettashe daawus ani baggara iza ichisiza hiitheynne leishe dees naayakka sinthe baggara salo maliya kubbayara uyawus

Hagi sinthe baggara beettiza shuchchara keexxettiza keeththe beettishe de7ees. A bollaraka mithatinne gede haagi hara bollara manganas oosettishe de7osona. Iya garsenka biittayinne gede baggara shuchatinne buurati beettosona.

Hagi oge bolla uttida nam'u attumatikka shuchchara oge medhishe deexesoykko kopolistoone oge issife medhishe de'oosona iita gide baggarakka beettiza asati toora hantishe de'oosona biittaykka lanqera desge baggarakka shuchifee.

haaggi baasiya lanqen woykko shuchchara lo7iya ba doosettida baasa sinthan de7iza melo aduse maatay woykko xinqa matay bettishe deees e sinthay baggarakka deiza keeththeynne huda baggara deza shuchcha berdati beettos

Hage sintha bagara de'iza asati qashetida qashoppe guye bagara aduqidi de'osona etikka hezhzhu attumatika ayfe bolla manaxire athidaytinne issihina poxa qodhe bolla xaxidati betosona issi maciashayaka dawusi enta guye raka darotti bettetes.

hagi sinthe baggara beettiza baane rey beetti shee dees baanerey bolla de azu7o xuufeynne booththa xoyfe isfe dees laagersarakka nam7u qeeri na ati gade simmi hamoti she de oosona huda waggarakka qorqorora birdettida birday beetti she deees

Ha nam'u attumanayti sinthe baggara gidi simmi uttida karethashunabinne bulla shura uma hidayti uttidi oge shuchchara medhishaydoo suna hiita guye baggarakka biittayinne ilaanqara aaththe meeche fida shuchchaki kee doo suna.

Giissi bolla aqqida macatinne attomati eetikamu gamo dunguza shurabinni gamo dunguza qoppi hubbe bolla qoppida daro asati sinthe bagga betishe do7osona etappeka issoy sinthe baggara pusheemcidi haasayeshe beettes.

Hagi hifittisa agamo dunguza shieki mayda asatinne lanke bollaraka agamo dunguza qopinjeko beeko bolla mayda asati izee bakara shigi ekkida daro asati bietosana heeda lankeraka gu bakara qirgida imechisi diis.

Hage itooppiya bandaranji lanqenaka beeththizayssika iza giddonka beethtiza lanka makara deizayssi mithatinne tamare sommaliza keetxati shochchara uzuura qatetidey beettessi iza giddonka keettatido.

Hagay sinththe bagara ziq giid saroththiza asati bettosona geda bagarakka daro asati duma dumma mayo mayidaytinne lanqen eqidayti betosona guye baggara qorqoroyinne daro mithati de'osonna

hagi lanqe bolla qoppe hupe bolla aashthidaytinne qopfiya hasto nayti issife gamo donguza sharbiya ma7idaytinne may7on nayti giidi gade bolla eqqidayti de7usona izatappe soykka sinthe bolla eqqiday dawtare bolla mazaggabishe dee

Shuchara biitta perendi pude bolla gatso ganabayettida keeththay beetti hedees lanqerakka dalga mastootey beettes ikka lanqen gutha maatatinne lanqe bolla daro wazati de7osona iza lanqe gede baggara mastoote gida

hagiikka happe mangi gede gaso deiya talga gidida soolaray dee soolareykka aawaay gilifeyiza awa saabida haylera giton gaxare bolla maburaatey duunnasonka soolarey haylerakka maburaatey poo7ana mala oothe

nabiro giddon goopetere sinxa nuttida attumaynne eza lanqen kadinya daro matartarateynne iskirftorologira sinthe bakka beettizaynne asata maaragi xaafetiza maaragi lanqen bolla deyaynne saati hiaite bollabeetes

hagi nam'atikka de'iza gammo dunguza may'o mayida asatinne siinththe baggara higge mayo maydikka injitiiya may'o may'i magrafoone kushe bolla oyqidayssi beetossana siinththe baggara de'iyayti gammo dunguza may'o mayidayti nam'atikka kushe bolla denththidossona

hagiikka qashso biya sansalata guye kushe aaththi qashetida attumanay beettishe dees hagikka onjale ooththikko woykko asati issi defatey ooththishe kushe guyeso aaththi qashetidi qashuso gelana boossona

Dumma dumma mayuwa mayida asathi beeththishe de7oosona;eethikka poolise mayuwa mayida etha qoophe huuphe bolla woththidaythi doosona;eetha giddonkka dumma dumma nam7u asathi hara mayuwa mayidaageethi deeththes;eethikka akaafaa kushiyan oyqqidaynne bale kushen oyqqiday uththishe doosona.

Ha wogga kamey beettizayssikka zo'oy bollara deizayssi beettishe dees ekka sinthe baggara gere simmidi des iza guye baggarakka deizayssikka gogga qorqoro keeththay beettishe dees lanqe baggara diza hara mithati

Ha siinththe baggara de izaa daro asatikka buura shiishshizayti beettishe de'oosona eetikka zigqi gidi maxizayti pittizayti de'eettes eeta gede baggarakka de'iza salo moliza makina adusse makinati beettishe de'oosona pude baggarakka keeththay de'ees

Hageti daro asati oge bolla de7iyayti beettoosona.etikka gedeppe manggidi haa gatho bees bees pito oykkidiba oykkidi haa pittishe yeettes.pittidaytikka issi bolla shiishsheetes.eta pude baggarakka kaamey haa simmidi yishe dees.

Hagey sinthe bagara diza daro asat buura shishid madabaran gelthizaytinne pitid ha ehiza asat betishe dosona buraka ehiza makina woga makina bootha kameyka sintha bagara betes. Hagey kameyka daro bura ehid qolishe Des.

geederi asay issifeshe qide wondaden direkka oge ookko gaasafittishe ookko asatayshe arge di qalas beesi qide kooththishe de7osona bezafara geesh fitosona eita buye bakarakka daro aydenne yooti

hitikka oge bolla kala7one bolla raxipilnya ko teema yidenti ziqiydi fitetti shiqida buure ayso zee wepqo waka kaame bolla kessishe doossana bollan disaytikka gede beettiza daro guurati shiqida

Geefitti zaaderen asatinne fidonne daro qushashapan shiishshizayti beetosuna eeta guye baggaraakka lasa namay diibatas kanape simmiza indetinne aayatibetetieslanke baggara maqinaykka bilettisha diis.

Hage macashati sintha bagaray qoshasha woykon mata buri shishidi issi bolla madabaran athizay makinan qolizay gizaysi betosona etika pitidi bucidi be ehida bura makinan kesizayne gede histizay de'osona

ha gixidate ooththiza asatikka dumma dumma mayo maydinne akafaka marco dumma dumma oykidayti yiidi pittishenne diisho giddoppe murqanne qoshasha kessishe dosona guye baggarakka baasa pittizaytinne xadayzayssi doossona

hagee macashiyakka sinthe baggara foto bolla beettizaarakka booththa waraqeeta oykkadanne booththa afalaamayay daara beetta she dawus egikka payda matawoqiya mazaggabettanassinne be koyda ingilizethora dandayettes giza xuufey beettisheeda

ha sinthe baggara beettiza attomaykka ha zaaridi bessizayssi itiyophiya asati go7ettana bessiza nashonal aydi matawuyqiya bessishe deees ikka bessizayssi lanqe baggara dizayssi sinthe baggan diza itiophiya milkite dishin guye baggarakka hagemala

fayda matawuqiya mazagabettanas koshshiyay nam7u kushe ashaara nne ayfe ashara koshshees hagi qeeinaya uttarakka ayfe ashara imashe de7awus iilanqerakka isaystidi mazagabetosona ayfe ashara kushe ashara koshshees

Gamo dunguza mayi utida asati qobe qobida asati duma duma mayo mayiza asati sinta bagara eqidi detes izatappe nama'tika issippe shiqi eqidaysika boththa woraqatezaka oyqida

hagihe issi bolla shiqi uttidadara asatappe sinthe baggara diya nam aatikka gakkama dunkuza shuraabe mayidaytinne geta lankeradiiga abasatere mayidayssi ayfe bolla heetzxzatikka malatirey ootsidi beettishe doosona sinti

hagie nam7o asati issife shiqi uttidayti beettishe do7oosana eetikka itta xaraphe danqe bolla dumma dumma ushshatinne haaththay beettis danqe baggara de7e atooopiya bandiroynne acegantoay deis ha baggara de7e kare daraassa gidishna goyka topheya kawo doktoraabiya medigidis

Issi keetha giddo diza dumma dumma mayo mayedi sibusawa bolla uttida asati beettishe dossona etha gede baggaraka beettiza salo maliza keethay bethes keththa lanqen deeza awubaaynne zara lanqen ha kushshati deo'ssona.

axaraapphey lankiyan uttida asati metosunna etappekka ekisoy aytioppiya gawo hu prodoktere aawi aamadi gicchishin izara uttida kare derepbey dayssika bettis lanqera hara asati pushikidi uttidi deyoossona

Agey sinseefankan beettiza daro naati isporte ooththizay yela gattinne ooththisezaytikka ekinideyosana netan anke rakam booththa shobabe maydashu raaba bolla kati ya giste malakay belxe ginna marat te fekko doori teegiteyssa bessee

Hagi issi macasusi ha attuma sinzan eqqadakka hasashe dawusia mayida muykka hope bunnashar biyaxadanne ukabare may'ada ekkada hasaysashe dawus addeyka karetha kootenne gidora boota shaamize ma'i diides

Qosancati issifiga sheqidi fudera dugera issi olla sheqidi giddun ollamedidikka uttireyhideosana eetasenfan dabgarey iskireqdoni iita silke daro guushshati daese tikka uttadi issi isara asawosana

Gara bolla tirafikey huphphe bolla qoppe aththidayssine lanqqe bolla deiya attumay bettes egara derrejja lanqqen deiya daaro mishshay de7es lanqqe baggara deiya derejjay dess heeppaka hani baggara deiza giirgidayka desse heppa hani baggara deiza girggidayka kehippe lo...

Sinthe bagaraka eqida daro asati de'osona itophiya asatine issi kare dere asay des macashiyaka be afila mayada de'iara de'awus izi bagara woyko guye bagara itophiya bandira hedzayne wuchen bandira hedzay des

sinthe baggara booththa hube bolla qofe aaththi daynde koote boothmaydey namu gushera magrafoone oyqqidi sinthe baggan haasayizayssi de7esya sintha nam7u magrafoone deees la lanqera ababatikka guye baggara salo maliya magaraajcay biitte

hage xarapheza bollakka dunguza pooxa kammidinni xarapheza bollanka keeke wuthidi asati dunguza may7oo mayda asati sinxe baggara eqqidi kushe bolla histidinne erechite haracayetinne daro asati iqqidosa

Sinthe guye maaran eqqida daro hasaki beettishe duwosona etapidarotikka qoppe asidaytinne dumma dumma mayo ma'idayti beettishe de'ettes geyta sinthanka isso boothus gafanne karetha surexle ekkidi haasayins guye waggara mithati beetiosona

Gisinthe baggara uttida awi aamadeewekko yutophiya kawoynne gede baggara kare dereppe yida attumara uttidi issife xaraphey sinxan ushshaka gedera haara wothidi utti haasayish de'osona gede bagganka eeta sinthara yutophiya kartayi.

Wegetikka madada diishe bolla rayiza asati beettosona eeta lanqera macatinne attumati haa simmidi biishe deeda diishe giddonka lanqenka maatay beettishe dedisheppe gede baggarakka maataykka beettes guye baggara mithati beetti.

hagi booththa shuraabe mayda gita aawaynne ayfe bolla manaxire athiday hube bolla koppi awathidayssinne i7a guye baggarakka daro badala duliya badalaykka bettishe deees badala tokkiyayssaka iza bolla futo dendire

sinthe baggara kushe densidaytinne kushen ababa oykqidayti ha simmidi yishe de7oosuna guye baggara gamo dunguza hube bolla qachidaytinne gamo dunguza may7o may7ida asati ha zaaretidi yishe deoosuna eetape gede baggara keeththay beette

Hageekka kare derey asaranne abi amedey tophiya kawo gidida doktore abi amedera essife eqqidi gede simmi xeelishe de'oosona abi amedeykka ayfe bolla manaxire athi issi gina may'o maydi eqqidoosona eeta guye baggara mithay beyette

haki sinthe bagganoti daadara asati de oossana iita lanqe raka booththa booxa qodhe bolla woththidaytikka de7ette sieni lanqe baggara qasse pudhe maliza mintafayika lanqiyan deezeyti toho bolla qaxidaytinne ayzi utidaytibee

Ta gie sinthe baggara deyissa macasiya beettashe dawuzeyakka mayday burtha afala may7adawus eqi lanqerakka deiza kare dereppe yidarakka beettashe dawuzakka ita sinthan deiza xarapphe bolla deiza dumma dumma ushshatinne tukketi waandishati doosonna.

Hage daro asati issife shikki uttidaytinne sinthe baggara masakabizaytinne suutha immanas gi suutha immiza olimbora bolla uttidayti dihoosona eta lankera kam suutha ekka nabi shiqida attomay beettishe dehe sotti

daro kawo oosanchotikka garetha oyde bolla duge simmide uttidinne bude simi uttidi kompiutere bolla bewoso ooththizaytinne xaafizayti daro dumma dumma biishataka uoththizaytinne darosuna italangerakka ekkidayssi giguttidis

Hagi geezdxzaza attumati jumma dumma mayo maydaytiiinne karetha pootinne karetha suray yithidaynne giddo bakara woothana mayday hagiikka issoy karetha pootinne karetha shurabe mayday ggiddo bakkara zookara bate garchidaynne bulla mayday metishe dees

Hagey buro giddo uttida asati beettishe de oosona itikka iskirftura dabtarara oyqidikka xaraphe olawutti xaafizaytikka beette te esukue baggara kamera densizaynne bettishe dee iskiddo baggan ababati de oosona keeththa giddon leeslanqerakka beete.

Ha bettiza asati issifeshekidin ekidideyosonaheyta kuye bogeraka dayas utti diizeta asaradayiza unko tamarsiza issoy sinthe baggan koshe mixede aasay ishe dees arati siisheedeyoosona.

Ha sinthe baggan deiza attumatikka daro usuppun attumati gede baggana baggan gi nam'a nama shaketidi uttizayti komputere goro gorishe beettishe do'oosona sinthe baggara uttidayta izita sintha ayllande rahaathe inhis giriptoy luuke ikka silkekka beettishe dees.

agi keexa giddon sinthe baggara simmidinne xaraphe bolla issife shekide uttidaytinne dumma dumma kompiuteretanne sirilketa daftadetanne iskiretota shesse eqqidayti degosona eer daraphe giddonka ababetes

itoppeya afadara leyyoyko itioppiya su olettiza olandry sinthe baggan be polisi mayoo mayidiyufe bollaka qofe wotilinne sinthe bagga simmidi megira poonera aasayishe besinthan kompitere oykkide dees

Sinthe waggara diza huphe bolla qofe woththida poolisey beyttishe dees e poolisey kawayday bulla goote gidishin ikka kushesi bolla baqqisfhe guyen diza asati ka uttidi deizayta sinthan xarapphe bolla daftaranne haathtxhe he landerai

Ha sinthe baggara beettiza poolisey beettishe dees pooliseykam huhu bolla qopfe woothidi deees ifpushenka maykey beettishe dees mayke zakagi oyqqidi haasayees gamo zoone boroda worada deizayssika izi damba qabaley gizayssan haasayishede.

Sinte baggara woteli beyttiza dabume pooliseeka asinxen muteli kushe dimmi qofekka sinte bagga qissi uthidayni dizarinthan termoloogitinne hiski riftoti beetti shee duusana beekka ashe bolla topbeabandaredi.

agi sinthe baggara beettiza daro poolisati issife eqqidayti beettishe de7oo sona hope bollakka qoophe aathi daynne dumma dumma tirafiki qoppe bootha ho wolla aattidayti de7oosona eeta sinthe baggarakka mishucha bolla eqqidaytinne aswalte bolla eqqidayti de7oosona

hiisinthe waka eggedeyay dugeyaha dare poolisikka kusenda awstaliya fikkedinni dira bolle itoopiya bayndarayde laalanqirakka harati utti doosana eetaaka tamarsishinne sooreshe sooretishe deyoosa

Hagey pooliseta issi bolla shiiqidinne sabasabettida bootan beetishe de'es eetika haape gede gatho boothi mayidaytinne makalakaya mayo mayidaytti keetha gidon kumidi uttidi sabasabetishe woyko bootha waraqeta xaafishe de'osona.

hagee sinthe baggara deya kornile woykko ongidide karethama arage may7o mayidayssaka issi poolisera ha bollara dunguza qofeya aaththida dunguza sharbe kattidayssara gabesha lammishe de7oosona sinthe baggara ababay beettees

hagey sinthe baggarade eyayti poolisetikka issi bolla shiqi sabassabeti shee deyoosana etikka beqopbe kessidi oyde bolla wooththidaytinne daftaray iskireftoo silke muleyssa shiish woththidi sinthe baggasimi waay7izayti deyoosana

hagi sinthe baggara qanse shiushi oyqqida salo maliza shurabe may7ida pooliseynne ayfo bolla manaxirathide huba bolla qoofe qoofida poolisey beettees azaa guye baggaraka daro asati gede ha bishe hamuttishe de7oosona lanqea

Hageyka poolisey sinte baggara deyaykka beyxey woykko mitha qanxiza wale oykkidikka mithata qanxishe beettes mitha garsan qanxishenne gede baggara ekkida asay bette xilila mithata qanxi beeththanas oykko geeththas qanxishe dees

Ha sinththe baggera bettiza daaro assati bettossona eetika ha sinththe simmidi eqqidaytine guyyeraka kaarttone kushshe bolla oyqqidi geede zaari immizayti nam'u asati bettossona eeta guuye baageraka kaamey beetishe dessi.

Ha issi gonna mayo mayidi issippe shiqiddi uttidi woyayaetiza woyikko sibisaba bola deiza asati betishe deosoona eyitikka ubbatikka doona masikani tucidinne uttidinne sinththa baggani ubbatikka dabitarnne issikibirito oyikidi xaafosona

Ha sinththe baggara uttida daro asati beettishe de'oosona eeta sinthankka de'iza dumma dumma hayllandera de'iza haaththeti deettes eeta guye baggara deizayssikka girgida bolla de'izayssi potto bolla beettiza shaamaynne dumma dumma siileti beettees

ha geye sinthe baggara beettiza karethanne dumma dumma amayo7o maydi kayettiza asati beettishe de oosona etika gere simmi yeekkizaykka ha simmi yeekkizay gishe de7eettes eta guye baggara mithatinne uuthati lanqe baggara bettishe

Ha gigga macayi issi bolla shiqqi eqqida eti beetidi de'osona.etika na kushen shanxane dumma dumma woraqateta oyiqida dees.kushe idimidi mule asika sintha bagga xelidi etappe issiniyak botha shurabe mayada a bolla giste mala mayidara dawus.

Ha ashawa bolla eqqida daro asati hu'e bolla qoobe aathidaysatinne qoobe aathona daroti beetishe de'osona izetappe issoyka bootha shurrabe bootha shurrabe bollaka giste malatiyay dizayssa mayiday beetishe de'es lanqera dizaytika koote kushen oyida.

Qii attumati siththe baggi simmidi uttidayttinne guyeera marara uttidaytti etta guyye bagara baggati eqidayiti beetosona. Ettappe issoykka kopiya attidays uttides. Lanqqenkka guufe aatidays eqqidi de7ees. Etti dumma dumma mayo mayidosona.

qacettida masamaari baso hamut yiza asati woyikko osanchchati hamut yizayit beettishe deiltis eetikka mayti seeletti yishe de'osona lanqe baggarka gamo duniguza sharbey beettishe dees qacettidayssa lanqen keeththatikkka de'osana

Sinthe bagkara maarana hayqki ta a kita asati mizero sabappe kehida wanchettida buyro asati deyossana ita goyi baggarakka daro asati ekide tibitete sinthe baggara macasimekka xalaphelan gehen ekkada diyashe dawu

aggi hasati adusa maata uygu xinqa maata yiddo ci linna giddura ha simmidi hamottiza attomati wiittishe deyoosana etikan dumma dumma mayo mayidi ha simmidi wiishe deyetes eta guyirakka mixati daro jharkoti wiittasa

Ha argominchee derey asati addabaabaaye bolla keedissi bolla salamaaws halke shiiqidi de'osona eetikka itophiya wandira bolla dhoq histe oykkida dereynne daro asay beettishe de'essa addababaaye bollakka haaththey bolla pistettishe beeti.

Ha oge bolla hamottiza asati attumatikka urqay oge bolla doommi dayssika beettishe dees wurqa bollaka kallo oykkidaytinne aasi misilki hasayishe hamottizayti beettosona guye baggara mithaynne uuthati bettishe deettes keeththellan.

Hagetika kethe kexiza asat betosona. Daro kethati madadara de'osona. Histidika qorqoroy bollara ba mule girgidayne pilxey bicha magarey shocetiday betes . Asatika iza sinthera gede ha hamutizayti betosona.

Haytika daro atumati sinthe bagara eqidi de'osona, etika dumma dumma mayo mayidosona, sintheni izetappe guye bagara qorqoro birdayne qorqoro birda gidon diza adusa mithatinne hara lanqe bagara diza gashe gashe mithati betosona.

hagee issife dere asay shiiki eqqiday kushe bollakka giste oyqqidaynne looke bolla shaaletida giste oyqqiday woykko belxiginna haga doorite giza sa oyqidayti issife aawaytinne aawati mole shiikidi oykkidi sinthi baggan ekqidi de'oosona.

Ya bagara betiza sinthe guye maran eqida gutha natinne yekagatika cala asat ayet awat salapetid betishe de'osona, eta guye bagara dizaka Botha makinayka betishe de'es, qorqorotine mithat betishe dosona.

ha sinthe baggara sinthe guye maara naagidi salafettida asatinne nayti gashetinne ayeti aawati yanthinawekkidaytinne dumma dumma iqa oykkidayti beettishe doosona. Eta guye baggarakka makinay lanqen hamuttishe dee

Adaro asati oyde danqen eqqidaytinne uttileyti kidi itophiya bayndera shurabe maydaytinne pooppo kushen oyqqidaytikka daro asati itoophiya bayndera bolla dhoqistudi kushen oqqidayti daro asati danqen eqqidi dowosana uttili di'eytikka de7eette.

seen beettiza kohaaseka izaye lagati attumatinne macati beetosona dumma dumma isporta mayoomaydi eetikka kowaase heidushishi hi namatikka too kowaase bolla marshetishe bedettes hani baggaraka xeellizaytinne giddon banderay beettishei

Omotenne wathati issifeesheqi beetizayti goaassi yoolla qa ha ishenno ma kushe gondagati sheetera gezane giddo dizaa qoassi dagkafisayqin yeeqishe dilosana etikka sonfo wollatti sinta maka dagkafi shenne waassi sheedayttes.

Keedado asati issifeshikidi oyaaye ittizaykko zawa sabetizayti deyosona izita sinthe bakkaraka ekipi hasayizaytinne oke diziizayti dewosona izita sinte bakkara keeththatinne gu'e baggara mithati langepe idishe doosana.

alanqe bolla beettiza kaqixe diza uga bolla gala lo7o kooppenne lanken mayokka mayida mabraati ha ilati beettishi doosonna deetikka lanqe bolla zaera bolla pudde keessa zaera bolla keeye uttide babraati oykko poolegiigisi shidooson

hagiti issi bolla dhigi baasara hamodiza haasati beetetes miita lanqeraka shanjha iqqidayinne gaari bolla eqqida ekkizayssi heni makaradeza daro pashenaytikka ha gedes immigishede osuna lanqera kieththati beetetes

hagey betizey oge bollankan daro mayoy micati de'es, gashe nayta mayoynne dumma dumma gita asata mayooykka micati de'es .heggasentanka puda baggaranne duge bagkara asati hamutishe de'osona lanqera.

Hakey sinthe baggan beettiza garserakka solo maliyanni bollara booththa gidida giddo masote giddorakka asati beettisa oyddu towade kame sinthem agasimi faasa bollara laagitishe deessisa buye baggarakka daro rakati hametosona.

hagee haaththe duuqiza macasatinne dumma dumma uttidi deiya asati de7oosona iita lanqe gede baggarakka deiza eqqidi deia asatinne utti deiza asati de7oosona lanqeninne gede baggan deiza foto bolla

Giya giddonka deiya asati daroti de'oosona yanxilla oykkida indaka barbarenne dono dumma dummamishata bayzishi beettettes lanqe baggarakka mithatinne qorqoroti beettishe doossona poolishe tekammidikka bayzeettes.

Dawun xanjati beiro giddon kadeyaeti kone bollaba jiyaathideti sintse bagkara karetha maydadiga eqkidi asata haasaystishe des iza goye bagkaraakka akietha giddondiya oxosu mastoteka metti shedeeslange.

ha gee shanca oyqqida attumatinne macati kusheninne zokkon shanca ba7ida asati istife shiiqidinne qoodhe bolla baajje aththidetinne kushen silke oykqida dumma dumma asati ha simmidiyizaytinne eqqibe izayti de7oosona

hage makisen duuna tuccidaynne buutha shurage may7day piisa goro korshe wokqo komputeri gietetti hayssa goro korshe beettes ikka xaafi gede lanqirakka daro asati maaraninne eqqidi duuna maksen tuccidi de7oosona

Haggey sinththa baggara yiiza attumay booththa shurabbe mayidine kareththa suura mayidayssi issi ikka guyera kareththa shancca baidi ha simidi yesi i yiiza sinththa baggara dizayssi shuchchara oththetidayssa bollan xawullay betishe dessiko guye baggara miththay bettossona.

hagi macatinne attumoti issife sheqisho oburda birtetidayssa lanqen deyza oge bollara eqqidi de7oosona eetikka haasi midi xeelize maarara eqqida guye baggara daro wuratinne beettishede ettes garseraka maatay biita

Keehippe kaden togeti deezay woykko dolida maata garsera wudi simmada woddida keelanan gerakki anas wode marshe dashida ipenqude baggarakka maatay bts deeysiza soo shurabe mayaqqada

Hagga gafeyakka beetta she dawusi malkekka polara karethi zokko bolla karethenne qoodhey boothxana gidayssa qoodhe bollaada diyaarane to bolla aadhdhe aadhdhi boothi diyaara beetta she dawuss he baggarakka aduse mithatinne worati beettos.

Hidi sife shiiqi eqqidaytikka issi mala may'o may'idaytinne shoorabe issi gina booththa may'idaytin kushe bollaka bootha bandara oyqqidayti beettishe duyoosona eta guye baggarakka laro dare keeththaynne mithati beettishe doosona

Ha sinthe baggan eqqida na7ayikka booththa shuraabe mayidinne cililo,booththanne zo7o pooxa mayidayssi kushe miccidi pooto dendishe dees, iza laggeyka sintha baggara eqqididees.shuchinne maatay ha sinthe baggara dees.

Shuchaynne dhoqqu ziqi gida gaadey ahotethi betishe de'es. Sinthezan bagara qorqqorotinne miiththati henu bagarakka issi bolla diza adduussa boho ahoykka betishe de'es lanqqen.

gita mitha garsan deya silgira boto hude zaadi densiza addebeeche hissi sa lanqe raka gita worka mithay gide simmi di mitha bollarga kafo keeththay beetta sheda lanke waggan gidemitha hangitinne mitha itxiti beetosona

hagey gita shuchchay oge bolla beettizeykka deiya gueerakka mithatinne daro wazati de7oo suna iza garsera ogeynne gede bagga simmida gude bagga maataynne lanqera deiis pude baggara qasse adusse mithati beettee

ka gi macasiya booththa shurabenne booththa sore githidara qanthe bollaka shanca qachidara dawos diyagi guye baggarakka qorqoro keeththay deees qorqoro keeththaska girgiday qorqoro gidis eegete baggara barzafeti beettosona

Mithatinne worati maatatinne daro duqa woorati guye baggara beettishe de'osona hage woratikka daro ko'o imosona issino mixu ayere ha simesi'e hanassinne lanqenka heza giddo daro worame doosati duussaso gidee.

gie garsera shuchchara mangetida keeththaynne bolla dhoqu gishe maata keeththe kamettiday de7iza keeththe bolla inxoxo parke gezayssi itoopiyan beettees gedenka lanqen indodo guyera deiya daro biziteretiisa so beettees

hagey karethanne booththa toho booththa qoodhe booththa gidida kafeyakka qumatera izo gakkiya deennayakka gede simmada bashe deos i lanqera gede baggara mithatinne hashushoti beettishe doosonna melo maatatikka lanqen de7eette

Ha daro asayka issippe sinththe guye maaran eqqida aawatinne yelagati beettishe de'osona eetikka huppe bolla qoobe woththidayti naakka dumma dumma mayo mayidayti beettosona sinththe baggara issi maccashiya beettawus guye baggan keeththaynne uuthay beettees.

Ha oyde bolla utti mazagabiza nam'u asati beettosona eeta sinthe baggarakka booththa waraqeetaynne iskirptoy kushe bolla deessa anka macasiyaka iskirptora waraqeetara oykkadas harati mazagabettana sinthe baggara caala haytinne nayti yiidi eqqidosona.

Hagey sintha baggara daro asati eqqi siyido de7osona etappe sinthe baggara de7iyabatikka qeeri na7a idimadanne miiye bolla eqqadanne ha simmada de7awus,attumayika iskibirtto oykkidi mazagabishe de7ees.

Fayda mazagabetana yiidi marara eqidayti beetetesi, izappe sinthe bagaraka diza macashiya utada oyde bolla diza ayfe ashara imiyaga oyka de'awus, sinthe bagara computerera nayaka mazagabashe uta de'awus, mashi....

xinelorara olaqa mayida macasiyaka yaada biiro giddo uttada fayda matoqiya maxakabettana suta dawus izakka be hadersa kushe ashara immanas waza bolla ootha masakabetta she deyawus

hage sinthe baggara uttidi beettiza nam7o asati bissi macana yuniforme mayawidarokka mazakabanas beettishe de7oosona ite ta lankerakade iza cigela ynoforme moel heti sinthe baggara sallafettidi de7oosona paydama zagkabettana

achashshe yega xiqqi kadanne xaafashe worko ase minte xaafashe hisdaftare bolla iskirtora xiqia hokkada xaafashe meetawasi lanqenka looketinne wadartarati xarapheti bettishiidoossana

amadinne marxati biro giddo issife uttire di degosona eeta shaa kolangenka be kompiutere xamu izaytinne gede sinthe baggara uttida hasati biridishe duosona mulekka beyssa xamuushe uutho uuttishe biiron beytiti

Haggeti sintha baggara zo'o shurabiya mayida etinne qoobiya atida eti asata mazagabanawu salo mera xarapheza bolla mazigaba woraqata oyiqqid isikibrtora xaafosona issoyi cililo shurabe mayida awayika yid paramishe beettes.

Tamaretika yiidi payda mizigeba mazagabetanawus marara eqidi de'osona, eetappe issiniyaka utada ayfe ashara imashe de'awus, haapeka computerera xeeliz mazagabanchaya mazagabashe de'awusi , lanqenka naati nagishe dosona.

adaro asati ayatinne awatiye lagati bhisifeshe kidi otti de7oosona eeta kushshe bollaka bootha waraqeethay dees heeti maxakabettana siidinine ottide esisi miitay sinte baggara ayejimoykka de7oos

daro tamare nayti tamare soppeka ministiri tafattananassinne dumma dumma timerteta tamariza naytikka heyti maarara yiidi issippe guye sinthe maaran eqqidikka mayda miskaba mazagabettishe beettette sageen

guye baggara gashe asati otte deosana sinthe baggangin daro asati issi bolla shiiqidinne fayda misgeba bolla de7oosana fayda mazaggabettizaytikka caalatinne naati issife salafetidi deettes guye baggara keeththatinne mithati beettehttes

Hagey darotikka sinthe guye maaran gashe naati eqqidi sallafettidi de7osona musilimetinne hara hara ammanota nayti gasheti tamare nayti sallafetidi de7ettes neeta guye baggarakka girgiday beettishe de eeslanq

Macanayakka sinthe baggara yaada uttadanne payda misgaba mazagabettanas nam7u biradhdhe iza hashara bolla wothanadawu sinthe baggara qomputere oyqqidara mazagabashe de awuslanqenka naagiza asati de7ettes iskirftoora daftarera oyqqi mazagabettes.

daro asati fayda matowoqiya mazagabettana yiidi eqqidi de7oossona eeta aaytinne aawati yela ga naatikka ubba fayda matowoqiya mazagabettana uttidoosa mazagabiyaa miishatinne wiqati giddo baggara de7osona komputere woyqqidayti mazagabos

uttidi naagiza asatinne sinthe bagganka uttid sinthen mazagabettiza asati de7oosona sinthe baggara isso aawaykka ayfe bolla ashara oykqidi dees ayfe ashara kushe asharanne koshshizayssas ayfe ashara mazagabettishe deees

Hage tikka beettizaytin issife sintze maggara suugi gidaytinne sinthe bagga naathay landira kompiuter sintsan uddida majjanaya masakabesi dawus langerakabe suntha masakabizeetappe issoy uttiumitis ae ashaara ayfe ashara kushe ashaara othosana.

Hage sinthe baggara beetiza daro asati maaran uttidayti beetishe de'oosona. Eetape giddo baggara de'iyay gamo dunguza koote mayidees. Eeta sintheraka nam'u wancay de'ees. Eeta lanqeraka heedzu haylandeti de'osona.

Ha sinthe baggara beettiza attomati de7oosonna. Eta lanqerakka issioyka karetha oyqqidaytinne kushen kowaase oykkidayti kushenko waaseyka izayti beettishe detes luke uzetan oykkidaynne kushenka bayndira oykkidayti de7oosona.

sinthe bagga maarara eqqida asati beettishe de7osonara eetikka issi mala shurabey galal7onne cililo mayidayti beette ete suzo bolla kofe woththidaytinne qofe wothonnayti wotxanaska guye sinthe giidi maarara haa xeelishede

Haget 3 atuma nat woykko 3 yelagat issippe shiqid kuwase ka'ishininne sinthe baga kuwase eki bishe betetes. Eta lanqeraka guye bagan woxiza 3thoyka betishe Des. He bagara girgidayka betes.

giidi sinthe baggarafe iza koaaseka izanayti beettishe deyo sona eeta lankeraka dumma dumma zo7o may7o may7idaytinne galal7o may7o mayidayti beettishe deytes eetazokko bollaka dumma dumma paydoy de eese baggarakka oyde bolla uttidayti beetto sola lanqea

Hagetikka sinthe baggara issife maaran eqqidayti kuwaaseka anchati boykko kuwaaseka issizaawana halafeyka kushe bolla kuwaase oykkide bettishe dees lanqerakka eeta gele baggara mithaynne asa keeththay beette.

Tooophiya woxanchati xooni dinne itoopiya bandiramayti ufayti dibe qoodhdhe bollekka madala qachidi beetosana eeta guyi baggarekka deizayssi daro biyanchati de'ettes eitikka daro ufayettidi itoophiya bandiramaydu.

Hagi sinthe baggara nam'u baaxetiya attuma kuwaase ka anchati beettosona eeta lanqenka goole lanqen de'oosona eeti caammanne sure mule hara aynate dumma dumma maremayidayti lanqe bolla abibaynne asa keeththe beette

daro gidida yelagati baasa bollara kumidi gede simmidi bishe de'ettes bollara cilila shurabe maydayti isi mala mayo maydi baasa kumidi hametishe gere simmidinne bishe de'oosona eta gede baggaraka keeththe betees

booththa ampuley sinthe baggara beettizaykka dees ikka wooththizay awa haylera woykko sinthe baggara awa nutti beettiza soolarey beettishe dees mabratey baynnasonka gaxaren beettizayssa daro go7aymiza soolare waaleykka beettishe dees

Namu'umacatikka issife dei haasayizayti silkira haasa ishe de7oo sona iitikka gidera hara hara bitabitandeshe haasayizayti safaari koome si mekardef safaari koomesi mekarden laxara haasa ishe de7oosona

Ha girgida bolla beettiza saateyka googishe dees ikogizeyka qaantaya be qaanthe ordey bestizaykka saata gidishin lanqen deiza kashe guutha gilqa filqe malya besizaykka sakandeidishin xinzee bakaratiza guutha adussaya bessizay daqi gakko.

Iza baggara daro massareti deyosona. Hegetika massarati oyidupe oyidu massarati betishe detesi iza bagaraka oyidu massarati dosona masaratika oolasi madosona

Hageyi wodey ehida dumma dumma malikey deiyo makinay eqidosona eyita bagaraka gade goyido asinne deththo gidida mishshata toki denththanas goizayis asa madana woliqappe bola gidida pude issi gizera toki denththanas danidaiza makinakko

Hagey gitaare woykko asa nayti mazmure izara yexxanas go'ettiza mezmure miisha woykko mezmure iqa geetettes hegeyka charjettidi maburaatera go'ettanawuka danda'osona asa nayti kusheraka go'etosona oydey beetes.

Malakara zayte maalakayashshe dawusse izakka kubbay garse giddo malakawos izakka zo'oynne galal'oynne salo mala malaka dumma dumma malke malakati de'oosona heggan lakaydi bayzishe shamishe de'oosona

Hagee beethiza kaamee kas guye baggara charajeththidi de7ees;ethikka charajeththidaykka haa benzile maaddaya geetheththizayssi woykko zamanaawee makinaa lambbaa duuqeththizaa yiidi charajeththi des;eqqidaysapeka makinaa lambbay duuqeththishee beetthes.

Cilila kaame gidon de'izaytinne gede bagaraka si'iley daro si'ilet kaame bolla de'osona, kames gido bagaraka polisey eqiday betes, bola bagara izas yanxila malayka kametid Dishe betes, guye bagara motorey...

ha git iyaytisi motoresaykile bolladiza attumatinne ciniloo gidida go marakka sintiza simmidi laagishe de7onsona eetikka macatinne attumati issife simmi laaggosona lanqe waggara deya keeththaynne mithati beettos

Ha booththa horphiley bollara paallizaykka beettes xida garsa baggarakka deiza zo7o xuufaynne itiophiya yaa geessiza guye baggara deiza malataykka itiophiya bandirayye bolla dees cililonne galal7o zo7oy beet.

Hi sinthe baggara deiya bootha kaameynne bisayede hisqile baggara qasse paraso gare bollade iza attumayka beyttishee deees iza lanqerade iza girkida qorqoro girkidaynne woykko korqoro birday beeti siya lanqeinka pode baggara mithibeitti.

ha bolla makinay morqoso makine liqodure hasati oygidi kareppe biiro yaanagathon muygoso karefe ka bgiiro gatxafa naas goyidasa mataba naas goyettiza so makina gidishin gasska sinthe magkara baattidey bediside

ko7aaseka ancheti galal7o maydayti issife idimettidi dewozana duge baggaraka hupe zo7o eradezayssi buotha shuraame maydayssi kushe baqqishekka beetdes heygey ubba deiyaykka ha kaami bolla foto gididi bettishe dees lanqe

Ta gede simmi biza asati beettishe de7osona nam7uppe bolla gidida asati hamutishe oge baggara beyette seyikka worqa lanqera deiza gutha aspalte lanqeniza wogga baase worko maqinay beettishe deeiza gu7erakka mithati beedosona.

Hagee baaseththidanne biiththaa giddo gidida giddo baggara keelay pude baasi diyanne ethappe ya baggara issi kameththida biiththay de7ees;appe gede baggarakka nam7u kaameethi beeththishe de7oosona;kareththaynne guye baggara qa...

Hage gido bagara zo,o gidizinne bolara salo mala garsayika salo mala gidiza silipere getetiza toho ca,ma woyiko shebexe ca,ma getetes asati so gelishen woyiko toho mec,etidi atida ca,ma getetes

Ha keehippe daro tseeliyo motoro oyiqqida woykko uttida na'amu adde sayikkile lanqen eqqidi dees. Ha lanqerakka gede baggara da asaynne daro ababati betishe doosana .Lanqera hinni baggara qassi qorqoroyka bettes.

hagey wokka kaami bolla bakara sa ooyti yeekka asati tumma tumma asati si lanqeppenne hara lanqefe kaarera maxigi buoro ashishi madabara giddo ehidinne woqa kame giddo qoloosana wokka kamikka buuro ashishi ekkibes

Hagey beettiya wogga booththa makinaynne kuye baggarakka zo'o haaththe caaniya makinay deyayssi bettife dee sinthe baggara getteya xura gidish naatha fisto dandayiya makina gide kuye baggara mithatinne worati biittosona.

hage sinthe baggara issi macashayanne nam7u attumati eqqidizayti beettishe deyoosona macashiya ka booththa sorenne booththa koote mayada izakka sin kushe bolla waraqeeta weykkata sinthe asatas haasayashe dawus i guye baggara deiza adeykka daftare

Hagey lanqe bolla shucara kexetida kethay betishe de'es .ketha lanqenka gido bagara zo'o piremey betishe Des, guye bagara melida zambabatinne lanqe bollara de'iya mithatine gashe gashe mithati betishe de'osona.

Hagey sinthe bagan betiza macara atumaraka issippe shiiq eqidayt betosona, eta gede bagaraka de'iza iza oykida kusheynne si'ileyne xufet betetes, guye bagaraka bootha shurabe mayda atumay eqid de'es, lanqenka keetha girgiday...

ha gi sirtera keexxettiza keexxay daro keexxay katama koma nagi ayssi beetishe dees yaa langi rakam deezee gashe qorqorti kade bolla beetiyoshe doosona mithatinne hawanka agabati ekkidedetis lanke naa makinayka beetesi

Giidero asaikka karetha kooti moydaytinnegiddorakka guutha sheemise medeti ekki dosona etikka kushe bolla maygrafoonen gootha magrafono ekki benne sinxe aara daro magirafoone ta sintha ekkida attumay beettish iddies sinxe baggan aatha elendafaitte.

Ha shuchchara keeththetida daro keththatine,iza lanqera de'iza shubo birdatti betossona. Sinththe baggara de'iza oydetine giddon kareththa miishshati de'etes. Lnaqe gede baggara ke'iza wulaynee haara diza wula bolla...

Issi bolla shiiqida daro asati de7oosona sintha baggankka naw7u xarapheezay de7ees. Xarapheezay bolankka abebayne haylanddey

ha geshuchchara keexxettini mangidatira kiitheykka keexxetti wudibeyinna zaya langira mugilarakka mologoteykka keeshenne bagkosonka kionnaka beetti fhidees keexxetti wurona keexaykka gude mangeti dibeetees

Huchara keexxettida keeththe adussa poqe beettishe dees daa lanqerakka daro filetinne maskoteti daroti diaysdeees eesinth iza gersenka asatinne daro miishati beettishe de.osona lanqera saloy beettishede.

hagi shuchchara keexxettida keeththey beettishe deese shuchara keexxettida keeththes ka darajay issinthofe bi ichachuntho gakkanawo dees sinthe bagganinne guye bagganinne laro shuchara keexxettida keeththeti beettishe de7usona giddo baggara baasa bollara asati hamutos

Qeri nayti issi bolla shiqidati bettishe de'etes etikka oydu attuma nayti issi mac'a nayti yuniforime mayidayti zo'o yuni forime mayidayti giddora sallo mala shamize mayidayti sinthe bagara dabutere bolla issippe nababishe de'ettes.

Haggey gaade bolla uttidi toho sinththe yeddidine hayzi issi bolla uttida polliseti de'ossona eeta sinththe baggaraka eqqida nam'u attumati bettetes sinththe baggerakka oydde bolla uttida daro asati de'osona xaraphphe lanqqen uttidi de'es.

Issi bolla shiiqidi utida gashe nayti yabagara eqqida nam7u enddet de7oosona. Etta lanqqe bagarakka ithophiya bandiray eqqis girgidda bolla beetishe de7ees. Hara naytikka issippe eqqidi xeeleishe doosona

Gashe nayti issife dezayti beetosonaa eta sinthe baggaraka diizayssi kala dhusho rabe mayda gashe nayti maarara oyketidi woxxishinne zeero kuuthidi bishe dizayssa eta guye baggaraka dhoka keeththatinne shuchchara kexetida kethhthati betettees

Gi komputere lanqen uttida darwaassati de'oossana bude simmidaytinne dugge simmidi uttidaytikka lanqe bakara kase kiddo shiqiisife uttidayti deyoossana beeta sinsanka karetha kompiuteri deezetikka saam'u shenne ooththifedeete

aduku gida booththara daasetti dada asaqi beetosona daaseta giddon daro asati uttidaytinne kareppe gede simmi gelizay tikka kare bolla ekkida daroti beettishe duo sona geetikka simmi diibbe silkeza izeyn wora geeta oykkinay dies

Tamare keeththan be yuniformi may'di uttida tamareti diyoosona eetikka giddora bootha shamizinne pollara qanthanne qaretha gididaamayo may'di tamarison be daftare wiqqidi utti tamarishe diyoosona sinxi woggara xaafizaynne utti xeelle.

Ha sinthe bagara eqida atuma na'as gidora izi mayida shurabeyka salo mala gidishn bollara mayid kotey bulla gidishn iza guye bagara qase shuchara kexetida hoqa kethay betes , ketha gidon abebatinne mithat betosona.

hagey xarapheynne oydey issife giigi uttidayssi beettishe dees tamare nayti uzanutti tamarana mala woykko sirsaba uttiza asati uttana mala gu7iziysse gidishin lanqe baggara xaraphezinne katha mizaaseykka uttimanas goo7ee

hageti nam'u macati salena bolla sinithen uttidaytinne nam'u attuma nayti guye keththee darixa bolla uttidaysi de'oosona guye baggarakka xawula girigiday beettishe dees dumma dumma maxaafati beetaso'on de'osona

Gee tamare naatekka lanqe bolla uttidi nababizaytinne gashe naa idimmidayti giidi issife nababisheessinne issi bolla gaden ichi nababizaynne utte nababizay geosona guye baggara girgidaykka xawula girgidaybee

Hagi macanati sinthe guye maaran yuniforme mayda qeeri tamaretikka sinthe salafetidayti bamba giddofekka haaththa be burcukon burcukkon duukkidi uyizaytinne haaththa burcuko oykkidi bessishe de7oosana.

Hanna booththa shurabe maydaranne karetha gurde gixxida macasiyakka hashe bolla shanja oykki dara lanqen gala ooger kida lanqe bolla eqqada haa sinthitho beyizaariska gede baggara culilo7o male laamera wulay deees.

Ha giy beettiza doozorey geetettiza kaame beettise dees izika eggikka ollafe biitta kaach di haa sinthe ehizayssenne guye bagkara iza bolla eqqida addey beettes iza lanqenga huda baggara nayti keela bolla eqqidosona woratikka dugge baggan bee

Hagee sinthe baggarakka oge medhiza asati woykko oge bolla ashowanne simminto issife haaththera walakkiza akafara ooththiza nam'u attumanatinne oroto lanqeneqidi haaththe duuqiza naynne gede baggara eqqidayti huda baggara wora lanqen uttide.

hageyo attumaykka sinthe baggara beettizay karetha qonxamay daynne kallo deizayssikka booththa madabarara oyqidi biitta bollarakka izi gede diishara medettizayssa kato bishe de7es lanqe baggara daro asati beettosona sinthen abbaybettes

Shubora birdetida birda giddon Bombay detes, iza gidonka dizay bonoy betes, boonoy betes , iza pude bagara mithat dosona .

Cilli loomata sinthan ekkida daro asati beettishe deosona eeta sinthanka haaththay gedera haara simmidi gogishe deexeysikka zabnawe gidida haaththayolafe gadepe asati uyonna mala ushshaatha medhi doosona eeta lanqen asati ekkideette

hagehe majaasha hube bolla gamo dungoza gawofeqo bidaaranne gamo dunkusa may7oomay daarakka iza bamba giddo gelada kushe mecetashe diyawos bamba gukkidayssan guye baggarakka girgida beettishee dees gamo dunkuzaaa

hagi macasiyakka sinthen deiyara totale nam7o totale galal7ototale oyqqa dayawo ippe gede baggarakka bambay bollara duge gukki ason duuqashe daas guyerakka daro asati makse aaththidaytinne zuuru manshurabe maydati iqqidosonna